Mudziyo inowanikwa mumba yekurarira . Mubhedha iripo wakarongedzwa unezvese zvakakwana. Unoti zvidhirowa zvekuisa zvinhu, woutawo nezvekutsamira zvekumusoro, woitawo zvekuzasi zvekuti machira evanhu haaende pasi. Wakanaka uneruvara rwuchena nezvimwe zviripo zvakanyorwa.

Miruva yemiti yakamira yakaita mutsetse. Ine zvitanda zvakasvibira kuzasi yoita mashizha akapfumvutira kumusoro. Yakamira yakaita mutsara zvokuita seyakadzvarwa navanhu. Pane mumwe kune kuseri kune matombo akaita kakucheneruka uyewo yakanaka zvikuru.

Nzvimbo inoshandirwa nevanhu vechin'nga vanobatsira kurapa. Yakavakwa nemauswa akatenderedza mhasa nezvimwe zviripo zvinoshandiswa. Mune ndiro dzemuti uye pane muti unemhanda dzakawanda uripo. Pane munhu akarara pauriri pamachira pasi, uyezve pasi pacho pane chihari chiripo chakaiswa chitsvimbo mukati.

Munhukadzi akamirira chokuti akwire ane mikwende yake. Inosanganisira sutukezi rine jira mukati, poitawo zvakare chisaga chiripo, poitawo chigaba chebhuruu chinoshandiswa segasi, poita dhishi, poitawo chimwewo chigaba chidiki chine ruvara rwegireyi. Iye akasunga zambia akaisa muhapwa.

Imba inogara vanhu vachitandara yakarongedzwa zvakanaka. Inemutefetefe ineruvara rwebhurauni, iyewo mitefetefe yakagadzirwa nemicheka yeredhi. Uyewo pane katafura karipo pakati, poitawo zvakare kapeti iripo ineruvara rutsvuku neruchena. Nechokumusoro kune zvigaro zviripo zvekuti vanhu vanogona kugara vachidya chikafu.

Muti une chimiro chinoshamisa. Unew zvinenge midzi zvakaikomberedza uye imwe midzi inotoenda ichionekwa pamusoro pezvimatombo. Kumusoro ine mashizha ayinayo ane ruvara rwegirini. Uyewo muti uyu wakanaka kutarisa. Wakamira wakazemberana nedombo riri kurutivi rwekuruboshwe.

Munhu arikusunda chingoro chake pedyo nechivakwa chinowanikwa mudhorobha. Chingoro chine mavhiri maviri uye chirikusundwa nemunhu akapfeka zvitsvuku. zvakarewo chinobatsira kuti vanhu vatakure zvinhu zvavo vanenge vasina mari yekubhadzhara mota

Majecha ekuvakisa dzimba akaunganidzwa panzvimbo imwechete akawanda zvikuru uye anoshandiswa kusanganiswa nesemende kana vanhu vachivaka. Kana vanhu vachida kumashandisa vanouya votora ipapo vachibhadhara mari kune vakaaunganidza ipapo vochinoshandisa pakuvaka.

Bindu rakarimwa madomasi akawanda. Pane munhu aripo ari kuratidza kuti ari kuda kuona kuiti zviri kufamba sei zvemadomasi uye ari kusungirira tumatanda kuti amire zvakanaka. Ane mashizha akanyanyisa kunaka uyewo akatumbuka zveyero kuratidza kuti akutoda kubereka. Pane danda riripo rakaita kuti zvishinda zvinge zvakasungirirwa ipapo.

Nyama yakabikwa zvakanaka ikaiswa pauriri huchena. Pairi pane zvimwewo zvekuti idyiwe nazvo zvakafanana nezvimhiripiri nemambatatisi nemiriwo iripo pasi sehuriri. Nyama iyoyi inogona kuwedzerwa zvimwe zvekudyisa zvakaita semupunga kuti munhu wacho anyatsoguta. Asi chikafu chakanaka zvacho mabikirwo achakaitwa.

Nzimbo yakarongedzwa zvinhu zvakasiyana zvekutengesa pane zve vanhu kadzi koita zvevana vadiki poita zvevanhu rune uye zvese zvakapfekedzwa pazvidhori kuti vanhu vazvione panosanganisirawo zvinopfekwa nevanhu rume wachienda kunoshanda koitawo zvinopfekwa nevanhu kadzi vachishanda mudzimba uyewo yunifomu dzevana wechikoro dzemhando dzakasiyana dzimwe endedzegirini dzimwewo dzeruvara rwegirei

Imba inogaravanhu yakavakwa zvakanaka inekunze kusati kwaiswa pendi asiyakutogarwa nekuti pamafafiti parikuwonekwa micheka. Uye inechidishi pamusoro chinoshandiswa kutora masayisayi kuyisa pachivikiviti. Zvakare fafitera remugezera vanhu nekurasirwa svina rakavurwa.

Zvitoro zvakavakwa zvakaunganidzwa panzvimbo imwechete kuti vanhu vawane pekutenga. Panotori nechimwe chinemunhu akagara pamukova uye nechepamberi panezvinhu zvakarongedzwa ipapo zvinenge zvidhina zvanoiswa pamberi pedzimba. Kumberi kunevanhu vakagarawo varikutengesa zvimwe nekutenga zvakasiyana. Pane mukadzi akabereka mwana arikufamba pamberi pezvitoro.

Chikafu chakabikwa chikapakurwa. Chakaiswa mundiro ine ruvara ruchena uyewo sadza racho rakabhakwa zvakanaka-naka. Padivi pacho pane hove yakachekwa ikaiswawo ipapo nemuto netunhu turipo pamusoro tunenge tumahanyanisi.

Motikari hombe iri kufamba iine chekumashure chikuru chakavharika. Ine mavhiri ari kuoneka matema uyewo musoro wayo uri kuoneka. Iyo ine ruvara ruchena uye yakanyorwa padumbu payo nezvitema. Inotakura zvinhu zvasingadi kuwana zuva rakawanda zvakaita semuchero kana nyama kana zvimwewo zvakadaro zvinoda kuchengetedzeka.

Chitima chirikufamba munjanji chine ruvara rutema choita kumasure Kune pakasvibira nekumusoro kwakati chenerukei. Chine pamwe panobuda napo utsi kana chichifamba. Pane munhu akamira nechepamusiwo nechekumusoro kwe chitima. Uyezve pane zvimasimbi zviviri zvinoita se zvi bhiriji panjanji ipapo. Makomo nemiti zvirikuoneka.

Motikari nemabhasikoro zvakamira pasi pemuti. Mabhasikoro akawanda uye pane mamwe ane ruvara rwegireyi nezvegirini. Mamwe matsvuku. Mabhasikoro akanaka kufamba nawo nekuti munhu haabhadhari mari. Asiwo, pakaita dambudziko rekuponja munhu anogona kunetseka kana achienda kure.

Chikafu chakabikwa ndokupakurirwa mundiro. Chiri mundiro yendaga ine mukati mu tsvuku. Pane mupunga uripo koitawo zvimwe zvakaiswa madomasi zvinoratidza sembatatisi. Mune hove iri kune rimwe rutivi koitawo nyama yehuku.

Vanhu ari kufamba mumugwagwa kukwira nekudzika mudhorobha reHarare. Pane vamwe vakabereka vana vari kuendawo nekune rumwe rutivi, kwoitawo vamwe vakatakura mabheke avo vakananga neimwewo divi. Pane chikwangwani chakanyorwa pasi chakanyorwa nezvitsvuku, munhu achizivisa vanhu kuti anotenga mari dzakamboshandiswa kare munyika yeZimbabwe.

Bhazi re waiti rakanyorwa ne bhuruu nemawindow ane ruwara rwe nhema. Mabhazi akanakira kuti anoita kuti zviite nyore vanhu vabve vafambe panzvimbo dzakasiyana siyana anoita kuti vanhu vakurumidze kusvika kwavanoda kusvika.

Mbudzi mbiri dzakurayiwa. Dzakaiswa mumadishi maviri epurasitiki. Mudishi rimwechete mune misoro miviri. Mune rimwe dishi mune mutumbi wembudzi imwe. Uyewo pane banga riripadhuze rakaiswa mudishi rine mbudzi yakafa. Pane gumbo ririkuoneka anoratidza kuti ndiye agadzika madish aya pasi. Nyama yembudzi inonaka zvikuru. Kunyanya matumbu anenge akamonwa.

Tuzvitoro twakavakwa pakati pedzimba dzakawanda. Kamwe kakavakwa nezvinenge zvimadhinha zvebhurauni pouya kamwe kapendwa neruvara ruchena. Tunoshandiswa kutengesera vanhu chikafu chakaita semafuta shuga chingwa nezvimwe zvinogona kungopera vasingatarisiri. Pane kachena pakanyorwa zvinoratidza kuti pane vamwe vanhu vanoita zvekugadzira mbatya dzekupfeka dzemaT sheti

Zvinhu zvinoratidza chivanhu chevanhu vemuZimbabwe zvakaiswa pasi. Pane katswanda karipo kakaiswa zvinhu zvinenge zvishinda zvichena. Koitawo kamwe kakagadzirwa sekaturi. Kakagadzirwa nezvimasaga nezvitsanga. Poitawo chisero chiripo. Pane zvakare hari yakaita zvekuumbwa nebwe ine ruvara rutema. Zvinhu izvi zvinogona kushandiswa kuisa michero uye kurongedzerawo zvinhu pane vanhu vanenge vachiita zvekurapa zven'anga.

Maruva akamira akasangana. Pane mamwe ane mashizha akakura e girinhi, poita mamwe ane madiki. Poita mamwe anokura achitanda. Poita mamwe arikukura akatarisa mudenga achireba. Akanaka zvikuru ese uye pane tumwe twaka tumbuka zvitsvuku.

Mugwagwa unofamba motikari wakagadzirwa zvakanaka. Unetara nhema uyewo netumbo tudiki hauna kana makomba ari pauri. Kana tara yakadai inenge yakanaka nekuti mavhiri emotikari haakurumidzi kufa. Panenge pakafa tara motikari dzinokurumidza kufa mavhiri uyewo dzinenge dzichita magiya epazasi kuti dzifambe zvakanaka saka zvinopedza mafuta emotikari.

Mabhazi akamira pachiteshi chinokwirirwa nevanhu. Maviri uye ane ruvara rutsvuku. Pane rimwe rakanyorwa zita raro padumbu pachena. Uyewo mafafitera acho haasi kunyatsoonekwa zviri mukati nekuti akasvibira. Pakati pemabhazi pane zvingoro zvakamiswa. Zvingoro zvinoshandiswa kutakura zvinhu zvevanhu vanenge vachiuya uye vanenge vachibva pamabhazi.

Mauswa akaungana panzvimbo imwechete. Ari kutorwa nemhepo saka akarerekera kurutivi rwekuruboshwe. Pane amwe ane zvitanda zvitete-tete poita amwe ane zvakati simbei. Pasi pemaruva aya panowanikwa zvinhu zvakaita semasvosve nezvimadzvinyu zvinenge zvichitsvaga kudziirwa.

Maruva akadyarwa zvakanaka. Kune mamwewo aneruvara rweyero koitawo mamwe anemashizha egirini ndoakawanda uyewo mashizha acho haana kunyanya kukurisa anongori madiki ane kamuromo kakatesveka. Pane maruva arikuoneka akatumbuka pamaruva Aya aneruvara ruchena

Maruva aneruva rwegirinhi akamira akaungana. Anotanda mamwe achikwira achienda kudombo mamwewo ari kudzika. Pakati pemaruva panowanikwa zvinhu zvakasiyana zvinoita setusvosve nezvimwe. Pane kakonzo kane kamuromo karefu netunzeve tudiki kari kutoonekwa kari pakati pemaruva.

Munhu arikufamba mumugwagwa unowanikwa mudhorobha reHarare. Vazhinji vacho varikuda kuti vayambuke kuenda Kunerumwe rutivi. Pane motikari dzirikufamba, uyewo dzimwe ndedze mhando dzekombi dzimwe idiki. Pane madzimai mamwe akapfeka zvitsvuku poitawo vamwe vakapfeka zvichena. Poitawo vechikomana vamwe vakapfeka nguwani.

Mbatya dzevanhukadzi dzakarongedzwa kuti dzitengeswe, dzakasiyanawo uye dzine mavara emhando dzakasiyanawo dzimwe dzinosiya matumbu ari panze, dzimwewo dzakareba maoko kusvika kuzvigumwe. Zvidhori zvakapfekedzwa mbatya zvakapfekedzwa heti zvese uyewo ngowani idzi dzine mavara akasiyana.

Vanhu vari munhandare inotambirwa mabhora varikuita zvekutamba. Pane munhurume akaisa heti yemakushe mumusoro uyewo akabata mureza arikutamba akabata mboma. Kwoitawo mumwe ane mbikiza dzake munhukadzi arikutamba akapfeka hembe chena. Achiteerwavo nevamwe kumasure vane zvimbikiza zvemicheka.

Miti yakamira yakatevedza chidziro chakavakwa nezvidhinha zvirefu zvesamende. Pane muti umwechete asi une mhandi nhatu dzirikuoneka. Wasvika mudenga mhandi dziye dzinoramba dzichipatsanuka dzichiwanda, wakanaka uye une mapazi akanaka. Poitawo imwe midiki iri padyo chaizvo nechidziro.

Zvipembere zvirikufamba zviri zvitatatu. Zvese zvakakura asi panechimwe chirikurutivi rwekuruboshwe chakada kuti mhumhu wakaita mudiki zvishoma. Mazinyanga ekumberi kwazvo arikuoneka. Uyewo nzeve dzakamira dzimwe dzichiita sedzakarereka dzichidzokera shure zvishoma. Kuseri kwazvo kunemauswa nezvikwenzi zviripo kuratidza kuti zvirikufamba munzvimbo umu kuti zviwane chekudya.

Imba yakavakwa pakati pedzimwe dzimba. Iyo ine ruvara rwepingi uyewo ine gedhe rine ruvara rutema. Yakaiswa chidziro chezvidhinha uyewo mukati munoratidza kuti hamuna nzvimbo yakasara yokuti vanhu vaite zvimwe yakakura. Pane mumengo uri kumberi uri kubudawo nechokunze kwechidziro uyewo pamusoro pane chidhishi chinounza masaisai pachivhitivhiti.

Maruva emuheji akamira akaungana akangowanda ari panzvimbo iyoyo. Uye mamwe ane mashizha madikii mamwewo ane tuchiri kubuda tuchikura. Mashizha aya kana akanyatsowanda anovhara zvekuti chero vanhu vanenge varimukati mechivakwa havaoni zvirikuitika kunze. Uyewo vanenge varikunze havaoni zvinenge zvichiitika mukati.

Miti iri mukati mechidziro chakagadzirwa nezvitinha zvesamende. Miti iyi pane imwe yemajakaranda kwoitawo imwe ine ruvara rwegirini isina kubereka maruva. Yese yakangonaka kutarisa nekuti yakapindana zvakanaka. Pane imwewo ine maruva machena, uyewo chidziro chemari chakadonha pamwe chikamiswa chichiratidza zviri mukati.

chimusika chakamira panzira inofamba vanhu uyewo chakapa gotsi kudzimba dzinogara vanhu. Chakaiswa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira zviwitsi nezvinwiwa zviri mugaba tsvuku. Zvakangorembedzwa chakaiswa ipapo uye chakagadzirwa nezvitanda chakavharwa nepurasitiki dema kuitira kuti zvikafu zvisakanganiswe nezuva rakanyanyisa.

Mauswa akaoma nemuti une mashizha egirini pane miti imwe yakasiyana siyana pane muti wemumango zvakare pane heji yegirini.

Chidziro chakakomberedza chikoro chinodzidzira vana vadiki. Chakaiswa twunhu twuripo twunoita kuti maziso evana vadiki afare tunosanganisira tumwe turi kufamba twuchisekerera twakabudisa rurimi. Uyewo pane maruva aripo akasiyana pachidziro ipapo. Koitawo pakaiswa pendi dzemhando yegirini poiswa yebhuruu yakasanganisira nezvimwewo.

Michero yakatemhwa yemubhureki bheri ndokurongedzwa muzvigaba kuti itengeswe. ine ruvara rwakanaka zvikuru rutema rune kakupenya uyewo michero yakanaka kudya nekuti inoita kuti vanhu vagone kurwisana nezvirwere pavanenge varwara

Zvitoro zvakavakwa zvakaitwa mudhadhadha kuti vanhu vawane pekutengera. Pane zvimwe zviri zvine denga riripasi zvinoti chimwe chakapendwa chimwe hachina. Uye chimwe chacho chakaiswa chinhu chinenge tafura pamusoro. Nechepedyo neichocho chinetafura pane zvimusika zviripo zviviri zvisina kurongedzwa zvinhu. Poita chimwe chitoro chihombe chiripo chakavharwa.

Mukwenzi wakamera pakati pematombo une ruvara rwegirini uye wakatumbuka maruva matsvuku. Uri pakati pematombo mamwe akada kuita kakuchenuruka ari nechekuruboshwe poita mamwe akasvibira ari nechekurudyi. Ruva iri rakanaka uye parakabudira panoyevedza.

Nzvimbo inowanikwa muguta reHarare mudhorobha chivakwa chikuru chaizvo chiripo uye chine muturikidzwa uripo nechepakati pane chimbuzi chiripo chekuti vanhu vanopinda vachienda pasi, uye pakaiswa zvimabhodhoro zviviri zvinoratidza kushandiswa kukirina muzvimbuzi parutivi pane mota nhema.

Imba yakavakwa zvakanaka yakaiswa mataira matema pamusoro uyewo ine mapira matatu akagadzirwa nezvidhina akagamha vheranda. Kunewo tsangadzi iripasi ine ruvara rwegirini kwoitawo ruva rakadzvarwa riripakati pachivanze rakanaka rineruvara rwegirini.

Jesu achifamba akaunganirwa nevanhu vakawanda. Varikuratidza kufara zvikuru uye vazhinji vacho vakasunga madhuku mumusoro, kusanganisira nevanhurume. Pane vamwe varikumuteera kumasure varikuratidza kuti vadzidzi vake. Vana vadiiki varipo varikufara vachisekerera.

Motokari yakamira pasi pemuti. Ine ruvara ruchena uyewo pedyo nemotikari pane chekugara. Vanhu vakamirira mabhazi nezvimwe zvinopfuura nepanzira. Chekugara ichi chakakosha nekuti chinodzivirira vanhu kubva kuzuva uyewo mhepo yakanyanyisa.

Nzimba dzakawakwa munharaunda inogara wanhu kuti dzishandiswe sezvitoro. Dzinematenga Asina kunyanyoreba pane imwe yakaiswa dhoo dema kumberi ne pamwe pasina chinhu koitawo imwe yakaiswa dhoo rineruvara rwesirivheri koita pamwe panoita sepanoitwa chimusika kuchizoitawo chimwe chimba chakawakwa nematanda chisiri kunatsooneka

Ruva rakamira zvakanaka, rine minzwa muviri wese uyewo riri kurembera richienda nechidziro. Rakatotora rimwe bandi regedhi rikaenda necheikoko uyewo tuminzwa twacho hatuna kunyanyoreba. Rinewo zvivana zvakaberekwa ipapo zvine maruva zvimwe, zvimwe zvatova zvivana uyewo pane rimwe ruva diki riri pedyo naro.

Vanhu vakagara uye vamwe varikufamba panzvimbo inowanikwa mudhorobha. Vamwe vakagara pachisitubhu chakagadzirwa nematombo nesamende. Panemukomana aripo poita vanhukadzi varipo vamwe vakamira vachiita sevarikudongorera mumwe munhu akamira. Panemukadzi arikufamba akatakura bheke rake. Nechekurutivi rwekuchisitubhu kune umwe arikufamba nechingoro achitengesa zvinhu. Uyewo pane mumwe akawaridza zvinhu zvake pasi tumbatya tushoma twaari kutengesa. Rinongove besanwa panzvimbo iyi.

Zimota ziguru rakamira riripedyo nechidziro. Rine mavhiri akawanda uyewo rinemasimbi ariko nechekumberi kwemusoro. Rinogona kutakura zvinhu zvakakura kuita semotikari dzinenge dzichibva kuneimwe nzvimbo dzichiunzwa kuneimwe nzvimbo. Mazimota aya akakosha zvikuru nekuti anoita kuti zvinhu izvozvo zvakaita semota zvitakurike.

Chikafu chakapakurwa mundiro chakawanda. Pane mupunga uripo poita mirio yemhando dzakasiyana yakaiswao paurutivi inosanganisira michero nezvimwe zviripoo zvakaitao se bhinzi. Chakanaka nekuti chinovaka muviri uye munhu akachidya haakurumidzi anzwa nzara.

Nyama yemabhonzo yakabikwa ikaibva zvakanaka . Ine muto mutsvuku urikuoneka uyewo pane mamwe mabhonzo asisina kana chinhu ari pamusoro. Kana yakatarisika inogona akuita senge mazondo emombe . Uyewo inogona kusanganiswa nemuriwo kana kupakurwa nesadza kana nemupunga .

Nzvimbo inemasimbi emagetsi nezvunhu zvemagetsi yakachengetedzwa. Yakavakirwa neruzhowa uye yakaiswa fenzi pamusoro pechidziro kuti vanhu vasapinde mukati. Imomo munezvinhu zvinopinda vanhu vemagetsi vachinogadzira kana paita dambudziko kana kuti vachida kuti magetsi arambe achishanda zvakanaka. Panezisimbi rimwe riripo rine ruvara rwutsvuku ririkuratidza kuti rakainda mudenga, nezvimwe zvinenge zvimba zvinenge zvakangoungana zviri imomo.

Nzvimbo inezvinhu zvakawanda zvakaunganidzwa zvirikutengesa. Pane mbatatisi dzakaita mirwi dzakaiswa mumasaga. Poitawo matemba arimunechimwe chisaga akapimwa nechikapu. Uyewo pane munhu arikufamba akabata machipusi arimuchipepa, uyewo akabata madomasi.

Mashizha akamera epfumvudza. Ane ruvara rwegirini rwakanaka poita mamwe achakatoita matsvuku. Akamira akaita mutsara wakanaka. Nechokumberi kune mamwe asina kuita pfumvudza seaya, ari kuonekwa tutanda uyewo nezvimiti namatombo.

Zvikafu zvakasiyana zvakaiswa mumabhasikiti kuti zvigoteswa. Zvakarongedzwa ipapo zvokuti vanhu vanongouya vachiona vachitenga zvanoda. Pane mupunga poitawo miriwo imwe yakasangana iripo.

Zvikwenzi zvakamera pakati pematombo zvine ruvara rwegirini rwakanaka uyewo kana zvakataridzika zvinoita sekunonzi zvakatomera kubva panematombo ipapo. Matombo akazvikomberedza uye zvine mashizha akanaka akareba mamwe madiki uyewo panemasora arikuoneka.

Vanhu varikufamba vachiita zvakasiyana mumugwagwa. Pane mumwe akasunda chingoro chake chine ruvara rweyero uyewo iye akapfeka hembe ye girinhi nerushambadzira pamusoro. Poita mumwe arikufamba akabata purasitiki rake aripaseri pechimwewo chingoro chakamira. Panewo akapfeka chekuratidza kuti anotengesa ma jusi kadhi akaisawo chi bheke mumapendekete ake.

Imba yakavakwa zvakanaka. Yakavakwa iine pamwe pano dzikwa nezvitsiko vanhu vachiyenda pazasi. Pozoitawo panodzikwa vanhu vachienda pamusoro pane zvitsiko zvichena. Uyewo munhu achikwira kuti azonodzika, pane zvitsiko zviripo zvakanaka zvine zvidhina. Nechekumupeto kune masimbi ariko aneruvara ruchena.

Nzvimbo yakauganidzwa zvidhinha. Pane zvimwe zvitsvuku poita zvimwe zvine ruvara rwakacheneruka uye pane simende nemajecha zviripo. Pakasiiwawo gurovosi remunhu rimwechete raanopfeka achishandisa kuti asakuvare maoko pakuita basa.

Nzvimbo ine maruva akadyarwa akatsinhanha akawanda. Maruva aya anokura achitanda achienda pasi. Uye ane tumashizha twakanaka tunoita setumapurasitiki asi tusiri. Akatumbuka zvitsvuku. Uyewo mamwe arikutanda achikura kunechidombo chirikuoneka. Pane kamwe kapuka karikuonekwa kakabuditsa musoro kanenge katsindi mbeva kakarebesa muromo kane tunzeve kari mumaruva imomo.

Ngarikuni nehuku zvirikufamba pachivanze ngarikuni rine ruvara rwutema uye rine pamwe pachena poitawo huku iripedyo nayo irikuratidzawo kuti irikufamba isiri kufura. Pahuro pengarikuni pane zvinhu zvitsvuku nezvimwewo zvakadakuita sebhuruu, musoro waro unotyisa uyewo unechinhu chakareba kubva pamuromo zvichienda pasi.

Vanhukadzi vari kufamba mudhorobha reHarare. Variviri vari kunyatsooneka uye mumwe wavo akabereka mwana. Uyewo vari vaviri kudaro vakaisa zvivharadzihwa. Pane mumwe munhukadzi ari kuenda nekwavabva nako. Uyewo kuseri kwavo kune zvivakwa zvirefu zviri kuoneka.

Muruva womuheji unoyevedza kutarisa wakachekererwa zvikuru uyewo uri panzvimbo yakanaka. Pane nzira inovafamba nevanhu iri pedyo nawo yakaiiswa uriri hwesimende. Pamusoro pemuheji wakachekererwa pane tumwe turi kuratidza kuti twakutanga kukura tunozoda kuchekwa zvakare.

Munhukadzi akarongedza zvinhu zvake achizvitengesera pedyo nechitoro chema OK chinowanikwa muguta reHarere. Akazviita zvitutu uye akazviisa pachisaga chichena. Iye akagara pakagaba kadiki uye akasimudza makumbo ake . Uyewo zvakare pamberi pake panemurune arikufamba akabata bepa jena rakanyorwa nezvitsvuku. Pane akamira pamadziro arikutengesa zvinhu zviri mumagaba akaturikidzana.

Zvinwiwa zvakadirwa mumagirazi. Magirazi maviri asi pane rimwe girazi rakaiswa chiremoni chakachekwa pamusoro uyewo chinwiwa chirimo chine ruvara rwakaita kakutsvukira asi pamusoro pane mafuro. Rinogona kunge riri doro rechirungu.

Maruva emuheji akamira achiteedzana nefenzi. Ari kuoneka zvitanda uyewo kuratidza kutima mamwe mashizha ari kukwira achienda nefenzi. Pane zvitanda zvimwe zvakatodimburwa zvinhu zvanga zviri paari uyewo panetumwe tutanda netwushizha turi kukwirawo tuchibatsirika paheji iyoyo kuti twurambe twakamira.

Bhaibheri rakavhurwa rakaiswa chinhu chinenge chishinda pakati. Uyewo rakavhurwa Pana Mapisarema 23 iyo yakanyorwa nechinyoreso chitsvuku chakabva chagadzikwa mukati mebhaibheri iroro. Nechekumucheto kwaro kutsvuku uyewo pasi pane zvinyoreso zvirikuoneka zvitatu.

Vanhu varikufamba panzvimbo inowanikwa mudhorobha inetengeswa zvinhu zvakawanda. Varikufamba vari kuenda mativi akasina. Uye pane vaviri vakaisa mahapuroni nechepadumbu pavo. Zvakarewo pane zvinwiwa zvakawanda zvaitwa kamukwende nechekurutivi rwekuruboshwe

Motikari iri kufamba mumugwgwa. Ine ruvara rwakada kuita serwekirimu. Uye ine chimupon'oro. Motokari yakadai yakasimba zvikuru inogonha kufamba chero nzvimbo ine majecha kana kuti yakashata zvakadii nokuti vanoiisa mune chimwe chinhanho chokuti ikwanise kuremerwa zvakapfurukidza. Ine munhu ari kuityaira ari kuoneka arimo.

Chikafu chakabikwa ndokupakurwa zvakanaka chakaita dutu chiri mundiro chena uyewo chakaiswa miriwo yakasangana pamusoro isana kubikwa pedyo nendiro pane hari iripo ine ruvara rwebhurauni yakavhurwa, uyewo pane chinenge chimuriwo chakaiswa neche kune rumwe rutivi.

Imba dzakavakwa zvakaisvonaka. Dzavavakwa ari madenderedzwa uye dzakamira iyi payo iyi payo. Pamusoro padzo dzakapfirirwa nehuswa hwakanaka zvikuru. Dzakanaka nekuti nguva yakunenge kuchipisa mukati munenge muchitinhorera, nguva yakunenge kuchitonhoresa mukati munenge muchidziya. Dzakakomberedzwa neruzhowa rwechitanda uyewo dzinemaroni akanaka akadzikomberedza

Maruva akadyara pedyo nechidziro chakakomberedza imba. Akasiyana mamwe ane mashizha e girini mamwe ane akacheneruka koitawo mamwe anoita sotuuswa akasangana nezvinhu zvakatumbuka ari pedyo nemuti wemumengo. Pedyo nemaruva aya pane chigumbu chinochengeterwa mvura chikuru chichena. Uyewo maruva akakosha nekuti anoita kuti nzvimbo itaridzike zvakanaka.

Muti wakapfumvutira zvakanaka une mashizhizha egirini uyewo akareba koitawo tumwe twegirini yakaita kutsvukuruka tuchiri kubuda. Necherudyi kune zvinhu zvakarembera zvakaratidzika semichero uyewo zviri panzvimbo imwe chete yazviri kuoneka.

Akarukwa chiru chirukwa chinemutsetse-mutsetse, chinemahwani-hwani arikurembera kumashure.

Muti wakamira zvakanaka uneruvara rwe girinhi uye une mapazi akawanda. Pane mamwe mapazi parikuenda pachiita patete papanoenda kumusoro. Uyewo mashizha aya kana akawira pasi anoita tudikidikii nokuti haana kukura zvakanyanya.

Vanhu vari munhandare vari kumhanya. Nhandare iyi yakanyorwa mitsara michena pasi uye vanhu vari kumhanya vari kuita batayi batayi. Pane vamwe vakapfeka hembe dzine yero nezvikabudura zvegirini koita vamwe vakapfeka zvebhuruu. Pane umwe asiya vamwe vese atova kumberi. Poitawo mumwe ane zvitsvuku nezvichena ari kumhanya achida kuti abate uya ari pamberi. Hapasi kudanwa anonzwa.

Chivakwa chemudurikidzwa chakaenda mudenga zvikuru. Chine dzimba dzokuti vanhu vanogara dzakasiyana dziri mudenga imomo uye chine chizvikamu zvinoenda chekumusoro. Chakareba uyezve pamusoro pacho pari kuoneka twunenge twusimbi twuviri uyewo nechekumativi kune muti uri kuoneka wakatopfupika pane chidziro ichocho.

Zvimbuzi zvevanhurume nevanhukadzi zvakavakwa zviri panzvimbo imwechete. Zvevanhurume zviri kurutivi rwekurudyi, zvevanhukadzi kuruboshe. Uyewo zvakaiswa pendi itsvuku kuzasi, zvosoiswa yeyero. Pamwe pakaiswa zvimupon'oro zvichena, pamwe pakaiswa zvimupon'oro zvezvidhinha.

Vanhu vari munhandare vari kutamba mutambo. Vanhu vechisikana uye pane matimu maviri vakapfeka zvine yero nevamwe vakapfeka zvitsvuku nezvitema. Vakatambanudza maoko avo vachiratidza kuti vari kuda kuti vese vawane mukana wokuita zvavapindira munhandare imomo. Saka pari kuratidza kuti vese vari kufarira zvavari kuita.

Tumaruva twakawamda zvikuru twakamwararika panzvimbo. Tunemashizha egirini ekuti munhu akaona anofunga kuti mapurasitiki. Uyewo akanaka zvikuru maruva iyayo. Anowanda zvekuti pasi nevhu rinenge riripo harizombooneki.

Zvinhu zvekutengeswa zvakasiyana zvakarongedzwa . Pane masaga akarongwa akaita mirwi anosanganiswa mamwe e samende. Poitawo zvigubhu zviripo zvinogona kutengwa kuisirwa mvura. Pane mumwe munhu akagara akapfeka hembe ye yero arikuratidza kuti arikutengesa zvinhu zvake. Nechekumusoro kune zvimwe zvakaiswa pazvimugomo nezvimwe zviri muma kapu.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa, dzirikufamba dziri pedyo napadyo uye dzirikufamba dzirimbiri mbiri. Pane tuviri turikufamba tuneruvara rwekirimu tunowadzoshandiswa semishikashika munyika yeZimbabwe. Nechekutivi kuneimwe irikufamba inenge hombe ineruvara rwebhuruwu nezvimwe zvichena. Motokari dzakakosha nekuti dzinoita kuti vanhu vakurumidze kusvika kwavanenge vachienda. Asi pane njodzi yekuti vamwe vemota diki vanogona kubirwa vanhu zvinhu zvavo.

Muti wakamera magomarara akaoma une mazhizha ari kuoneka awo asina kunyanya kusvibira. Woita pane magomarara pane girini yakanyanya yakarembera. Kune rumwe rutivi kune chimwe chimuti chiri kuoneka dendere chakagumana nemuti uyu.

Imba yakavakwa zvakanaka. Yakavakwa yakaita mudhadhadha zvokuratidza kuti inogona kunge ichidzidzirwa kana kuitirwa mamwe mabasa. Mafafitera ari kuoneka akaita kakuswibira zvishoma asi akaiswa pendi chena mumativi. Uyewo pane maruva aripo maviri ezvikwenzi zvakareba.

Kachitoro kekutengesera zvinhu kakawakwa pamberi pedzimba dzinogara vanhu. Kadiki uye Kane denga riripedyo zvekuti nguva yekupisa munopasa. Asi pakari pakanaka nekuti vanhu vemunharaunda vanowana kwekunotengera zvinhu zvakaita sechingwa, mafuta, nesauti kana zvapera. Uyewo pedyo nepo panewo zvimatombo

Hwindo remba inemudurikikwa. Hwindo iri rakatarisana nefenzi nesimbi ineruvara ruchena. Kumashure kwesimbi iyi kunechidziro. Kumashure kwechidziro ichi kune imba isiri yemudurikikwa.

Vanhu vakagara pazvigaro vachiita sevarikuita musangano. Zvigaro zvavakagara ndezvamapuranga uyewo vamwe vakaisa ma bhegi avo kuseri kwezvigaro . Koitawo mumwe ane pepa bhegi yakanyorwa nezve bhuruu. Vanofanirwa kunge varikuungana kuti vataure nezvenyaya dzebudiriro, saka vanogona kunge vari vatungamiri .

Nzvimbo yakarongedzwa mavhiri ari kuratidzwa kuti ari kutengeswa. Akawanda uyewo pane chimotikari chimwe chiripo chakangomira. Pane vanhu vatatu vakamira vakakomba chimotikari. Poitawo chirori chiripo chakatofa chisingasashandi, poitawo kamba karipo kezvidhinha kanoratidza kuti ndiko kanogona kunge kachirongedzerwa mavhiri ekutengesa.

Dzimba dzakavakwa munharaunda kuti vanhu vagare. Pane dzimwe dzatopera poitawo dzimwe dzisati dzapera. Dzimwe dzirikutoiswa matenga dzimwe dzasvika pamusoro pepamafafitera. Uyewo pane chibhorani chiripo chekuti vanhu vachere mvura vanobva munharaunda iyo.

Zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vachiita zvemasvikiro, nemudzimu nemashavi. Pane chikasha chiripo chefodya. Poitawo nhekwe mbiri. Poita chitende chakaiswa bute rinozobviswa richiiswa munhekwe. Pane mucheka mutsvuku wakasangana zvitema nezvichena. Koitawo mutema wakasangana nezvichena. Zvinoshandiswa nevanhu vanoita zvechivanhu vanorapa uyewo vanenge vachisutsa midzimu yavo.

Mota dzemhando yematipa dzakamira dzakawanda zvikuru. Pane imwe ruwara rwe girini poita zhinji dzine ruwara ruchena poitao dzimwe dzine musoro mutsvuku. Magonyeti akakosha nekuti anotakura zvinorema. Matipa anoita zvekusimudzwa ongodurura pasi zvekuti hapadiwi vanhu vanoita zvekuburitsa zvinhu imomo.

Nzvimbo ine dzimba dzakashongedzwa zvakanaka zvikuru. Dzimba idzi dzakamira dzimwe dzine madendenedza dzine matenga emahuswa. Panoratidza kuti panhu panogona kusvika vanhu vachigara vanenge vachishanya. Matenga emahuswa akanaka nekuti nguva yekupisa munenge muchitonhorera nguva yekutonhora munenge muchidziya. Panozovewo nemiti yakamira zvakanaka mikuru. Poitawo heji yakachekererwa zvakanaka ichipinda mukati munosvikira vanhu.

Nhandare yekumhanya ine vanhu vatatu.

Imba dzinowanikwa panharaunda inogara vanhu. Pane imwe irikunyanya kuoneka ineruvara rwechena yoitawo pamwe pane zvidhinha. Ine chivheranda chekuti vanhu vanogona kutandarapo masikati uyewo pakaiswa mabhaketi maviri ari panze. Mukova ndewegirazi asi une pamwe pava netsvina irikutooneka uyewo pane muti uri nechekumberi wemumango.

Munhu akamiswa ngoro yake yekutengesera ayisikimu pedyo nechidziro chechikoro. Ngoro iyi ine ruvara rwubhuruwu neruchena. Uyewo pane vanhu vanopfuura neipapo vakawanda vanogona kutenga. Pane motokari dzirikufambawo mumugwagwa wakatarisana nepanechitoro ipapo, uyewo poita munhu akafuga sumbureni.

Motokari dzirikufamba mumugwaga imbiri pane imwe irikuenda kuruboshwe imwe irikuenda kurudyi uyezve motokari idzi mugwagwa madziri makagadzirwa netara yakanaka isina makomba. Kune rimwe rutivi rwomugwagwa kune chivako chemadziro esimende kwoitao rimwe rutivi kune miti iriko

Nzvimbo ine mota dzakamiswa uyewo ine vanhu vari kufamba mukati medhorobha. Pane dzimba dzakakura dzakareba kuenda mudenga dzine mafafitera akawanda anogona kunge ari kushanda semahofisi. Pane vanhuwo vari kufamba vachikwira nekudzika, vamwe vakapfeka zvivharadzihwa. Uyewo pane zvitoro zviripo zvinoitwa mabasa akasiyana uyewo mabasa acho akanyorwa pazvikwangwani zviri pamusoro.

Mbatya dzevanhukadzi dzakarongedzwa kuti dzitengeswe. Dzakamira dzakaita mitsetse miviri. Pane dzimwe dzine mavara epepuro namachena, kwoitawo dzimwe dzine ruvara rweyero, dzakanaka uyewo kuseri kwadzo kune dzimwe dzine ruvara ruchena. Mbatya idzi dzinoratidza kuti dzinopfekwa navanhu vane mhumhu mukuru.

Marara nezvimwewo zvakaraswa zviripedyo nechidziro. Chidziro chineruvara rwebhurauni nezvimatombo zvichena zviripo. Uyewo pane zvinhu zvakaraswa zvakawanda zvakaita sezvimapepa nezvibhutsu zviripedyo nechidziro ichocho. Poitawo zvakare masora anoratidza kuti haasi kunyatsochekererwa.

Bhuku remando yeKorani rakavhurwa rakaiswa chinenge chuma pakati uye rakanyorwa zvisingagoni kuverengeka nemunhu wese, uyezve bhuku iri rine mapepa machena roitavo chekurivhara chekumasure chitema.

Imba huru irikuvakwa zvakanaka Isati yapera inezvidhinha zviripo uyewo zvakanaka mafafitera haasati aiswa pakangosiiwa pekuti agoiswa masimbi epanoiswa magoni arikuoneka nechemukati pane majecha akaunganidzwa panze kuzoshandiswa kukwenenzvera

Nzvimbo ine miti nemaruva zvakangosangana zvakanaka uyewo matombo. Zvakamira zvakanaka zvinoita sekuti zvakadyarwa nevanhu asi pane zvimwe zvakadimbuka kumuromo kwazvo. Masora ane ruvara rwebhurawuni uyewo mamwe akaita girinhi. Poitawo matombo ekuti munhu anogona kugara paari kana kurara paari kana kumira.

Chikafu chakabikwa ndokupakurirwa mundiro, chakaiswa mundiro ineruvara ruchena yakafara. Chikafu ichi chinosanganisira sadza rine ruvara rwebhurauni rinogona kunge riri rezviyo, mhunga kana mapfunde. Pane maguru aripowo akaiswa parutivi, poita muriwo wemakhabhiji wakaiswawo kune rumwe rutivi.

Masora akabuda akaungana zvakanaka. Anenge twutanda masora aya uye haana mashizha chaiwo ari kuoneka kunze kwetwutanda itwotwo. Pasi pawo pane chinhu chinenge chigaba kana chinenge chidombo chiripo. Munogoma kuwanikawa masvosve nezvimwe zvinhu imomo nokuti zvinenge zvichitsvaga kudziyirwa zviri pasi pemasora.

Shangu dzeruvara rwe bhureki ne yero dzinosungwa ne tambo dze bhurauni.

Dzimba dzakaiswa mukati meruzhowa rwakagadzirwa nefenzi. Fenzi inezvikwenzi zvirikudhuze nayo poitawo zvimashanga zvechibage. Pane motikari urikuonekwa imomo uye dzimba dzineruvara rwebhurauni dzakavakwawo nezvitinha. Pane muriwo uripamberi peimba iyoyo.

Miti yakamira zvakanaka chose. Imwe yacho ine matanda akaita sematatu achibva kuzasi yozosvika ichipatsanurana kumusoro uyewo mazhizha acho akasangana achigumana. Apa akamira achiratidza kuti pane mhepo yaimatora achienda kurutivi rwakarerekera kurudyi. Pasi pemiti pane zvikwenzi zvimwe zvidiki uyewo pane masora aripo. Pane imwewo miti iri kuoneka nechekumberi.

Chikafu chakasiyana siyana chakaiswa panzvimbo imwe chete. Pane nyama iripo poitawo hove poitawo nyama imwe yakagayiwa iri mudzindiro. Pane mukaka uripo poita mazai maviri poitawo zvakare magaka poitawo michero inosanganisa makotopeya. Mahanyanisi aripowo zvekare nemakerotsi. Zvinoratidza kuti zviri kuda kushandiswa nemunhu ane dhishi rake raarikuda kubika rinonaka zvikuru.

Nzvimbo ine vanhu vakawanda zvikuru uye inotengeswa zvinhu zvakasiyana. Pari kuonekwa zvimakadhibhokisi zviripo nezvimwe zvinhu zvakarongedzwa . Asi vanhu ndivo vari kufamba chaizvo ipapa kuratidza kuti vanowana zvavanoda panzvimbo iyi. Pane munhu akagara akapfeka heti ane zvaari kutengesa ari munhukadzi. Poitawo varume vari kufamba vachienda nechemberi kunotsvaga zvavari kuda.

Maruva akamira panzvimbo yaarikuyedza zvikuru. Akangosangana pane mamwe machena koita mamwe ane mashizha egirini asingatumbuke, koitawo mamwe akatumbuka zvichena zvine zveyero pakati, koitawo muheji uripo une mavara akakahana girini neyero, koitawo zvakare gavakava nemamwe akangosangana. Nzvimbo iyi yakanaka zvikuru.

Ruva rakamira pakati pematombo. Matombo aneruvara rutema uitawo zvimwe zvichema. Uyewo muti uyu wakamira pakati chaipo pematombo maviri. Unetumashizha twegirinhi twakawanda uye pane tutanda tumwe turikuoneka.

Motikari dziri kufamba mumugwagwa. Pane chena iripo uyewo pane dzimwe dziri kufamba dziri kurutivi rwayo. Pane munhu ari kuseri ari kuseka uyewo pedyo nemotikari idzodzo pane chivakwa chiripo chine ruvara rwegoridhe. Chakanamatinzwa zvimapepa nechepamusoro pacho.

Chigaro chakagadzirwa kubva padanda remuti Makwati emuti arikuoneka kune mamwe mativi chakambovhurwa nechepamberi. Asi chakanaka munakiro vacho nekuti zvigaro zvakadai hazvivanzooneka

Hari yakaiswa hwahwa. Hurimo mukati uye hurikuratidza kuti hurikutovira nekuti hune tubhora turi pamusoro. Hari ineruvara rwutema. Uye pane mikombe wekucheresa hwahwa. Poitawo zvimwe zviripo zvakaita sezvimakushe zvehanga netumwewo tunhu tudiki turi pasi.

Bhazi riri kufamba mumugwagwa rine ruvara rutsvuku uye ranyorwa zita nezvichena . Rine pamwe peyero roitawo zvimasimbi zvakatarisa pasi kumberi kwaro zvinoratidza kuti mabhazi echizvino zvino . Rakanyorwa kuti riri kuenda kwaMutare , Rusape nekumwewo.

Maruva akanzvarwa akasangana akamira zvakanaka, pane mamwe anemashizha akaita kechekererwa akareba achiita hwe girinhi hunezvimwe zvinenge zvichena. Poitawo tsanganzi irikubuda irikuoneka, Pochizoitawo mamwe anezvitanda anemashizha asina kunyatsoreba arikubuda kumativi maviri.

Dehwe rakawaridzwa pasi, rine ruwara ruchena roita pamusana pakaita patema. Matehwe anogadzirwa kubva pambudzi uye anoiswa sauti kana mbudzi yauraiwa kuti aome zvakanaka. Anoshandiswa sezvokutsika pamukowa kana kugarirwa nevanhu.

Mitsvairo yemhando dzakasiyana yakarongedzwa kuti itengeswe. Parikuonekwa yakanyanya kuwanda iri inotsvaira mumba. Uye yakasungwa nema rekeni. Yakareba kumberi zvekuti vamwe vanogona kuzonoidimbura kuti iite mipfupi. Pane imwe irikuonekwa yakaiswa neche pamusoro pane zvima saga.

Musika wakagadzirwa kuti vanhu vemu nharaunda vatenge . Une mumiriwo iripo yakaitawo sema kabhiji poitawo michero yakaita sema ranjisi poitawo zvimwe zvarongedzwa zvakaita matutu .Pane munhu rume akagara ipapo ari kuratidza kuti ndiye ari kutengesa . Uye pane munhu akapfeka zvitsvuku mumusoro nembatya ari kuuya kuzotenga .

Bhodhoro rekokokora rakagadzikwa pasi, rakaiswa patafura ine mavara mavara uyewo iro rine zvinhu zvitema mukati. Rakanyorwawo nezvinhu zvitema asi pane chipepa chitsvuku chiripo. Kokokora yemhando iyi haina shuga mukati uyewo yakanaka kunwiwa nevanhu vane vanonetseka nezvirwere zveshuga.

Imba yakakomberedzwa nezvidhinha zvakagadzirwa nesimendi zvirefu. Imba iri mukati yakamira mota pamberi uye pane muti weMumango uri kuoneka. Pane kamba kadiki kakatarisana nemba kakavakwa nezvidhinha uyewo kane chidziro chiri pazasi zasi.

Midziyo yokugarira iri kutengeswa. Pane zvigaro zviripo zvine ruvara rwegireyi koitawo zvimwe zvitema zviri kuruboshwe. Zvine ruvara rwegireyi zvinogona kuiswa mumba mekutandarira vanhu vogara. Uye zvine mitefetefe pasi nekumadziro.

Munhukadzi akatakura mabhaketi maviri emvura, ane ruvara rwebhuruu uyewo akabatwa nechipakato chine ruvara rwutema. Mumusoro akapfeka nguwani uyewo pane chepingi chiripo pamapafudzi ake chinoratidza kuti arikuchishandisa kutakurisa migomo.

Motikari yemhando yetipa yakamira mumugwagwa. Irori huru ine ruvara ruchena kumeso zvese nekumashure. Uyewo ine mavhiri matema yoita pamwe pane zvichena nezvitsvuku pedyo nemavhiri ayo. Motikari idzi kana dzichiburitsa zvinhu zvinenge zviri madziri zvakaita semajecha dzinongosimudzwa dzobheurwa. Saka dzakanaka nekuti dzinobuditsa zvinhu dzega pasina vamwe vanhu vanozoda kuripwa kuzvibuditsa.

Kamba kematanda kakavakwa kari pedyo nedzimba dzinogara vanhu kakaiswa zvimazenge pamusoro uyewo kakaiswa zvimatombo kuti zvimazenge zvisatorwa nemhepo. Kari kuratidza kuti kasakara zvekuti kakatoiswa zvinhu mukati zvimasaga kuti zviri mukati zvisaoneka. Kanogona kachitoshandiswa sekachitoro kuti vanhu vemunharaunda vapote vachinotenga zvavanoda ipapo.

Dzimba dzakavakwa munharaunda inogara vanhu. Pane yakaiswa denga asi isati yaiswa pendi kunze ine zvidhina zvitsvuku. Kwoitawo yasara kuiswa denga ine zvidhina zvakada kucheneruka. Kumberi kwedzimba kune miti iriko inoratidza kuti imwe inodyiwa.

Nzvimbo ine tsangadzi nezvimwe zvakadaro. Pane chipaipi chinorakidza kuti mvura yakashandiswa zvakadii. Pane tsangadzi iripo imwe yegirinhi imwe yakachenerukira. Pane chikwenzi chiripo chakamira chisati chanyanyokura. Uyewo pane karuzhowa kadiki kakagadzirwa nesemende kane zvidhinha kunze.

Vanoita zve chechi yeMoziremu vakaungana vakawanda panzvimbo, vakapfeka zvichena uye vamwe vakaisa tumaheti mumusoro vakamira vakaita mitsara uye vakaungana zvikuru, pamberi pane chivakwa chitema chiripo chinoyevedza kutarisa.

Munhu akagara ari kuridza ngoma. Akapfeka mbatya dzemazambia dzine ruvara rwebhuruu neimwe mivara yakasangana, uyewo akaisa zvuma mumaoko ake. Ari kuridza ngoma uyewo ngoma iyi ine ruvara rutema yoita pamwe pachena. Akagara pamutepfetepfe une ruvara rwebhurauni nechimwe chekutsamira.

Vanhu vazhinji varikuita zvokunamata. Vazhinji vacho vakapfeka hembe chena uye mumusoro vakawanda vane madhuku kana vese zvavo vakadzi. Pane vamwe vakapfugama poita vamwe vakamira. Vanogona kunge vachipinda positori yekwaJowani Marange kana yeMwazha.

Muriwo wakasiyana-siyana uri mumasaga eruvara ruchena. Zvekare pane muchero. Zvekare nematanda ehuni achada kubika muriwo uyu. Muriwo uyu unovaka muviri.

Michero nezvokudya zvimwe zvakaiswa panzvimbo zvakarongedzwa kuti zvitengeswe. Zvimwe zvakaiswa mutunhu twesimbi twakaita seturusero netumatireyi. Zvimwe zvakaiswa mumakadhibhokisi. Pane zvinanazi zviripo poitawo miranjisi nemaapuro poitawo zvimabhsikitsi zvakarongedzwawo. Panemunhu arikubva ipapo akabata bepa achifamba achienda.

nzvimbo yakaiswa zvinhu zvekutengesa zvinovakiswa dzimba zvakasiyana -siyana pane zvimwe zvakaita sematanda anovakiswa matenga koitawo masimbi ekuvaka nemadhoo. Muchingoro mune zvimwe zvakarongedzwa zvidiki zvakaiita sema purasitiki nezvimwe zvakaita murwi

Motokari dzakamiswa dzakawanda mudhorobha reguta reHarare , dzimwe dzine ruvara ruchena dzimwe zvitema dzimwe dzakaiswa tukwangwari tweyero twakanyorwa manhamba dzimwewo hadzina. Padzakamira apa inzvimbo inonzi mota dzimire pachizobhadharwa mari kukanzuru dzonge dzakachengetedzeka.

Maruva akawanda chaizvo ari panzvimbo. Akaungana uyewo akanaka zvikuru kutarisa. Ane twumashizha twunoita setwumapurasitiki utwo twunoita kuti maziso ayeverwe nokuona. Anokura achitanda achizara paanenge ari, kana muri mumvura, mvura inovharika kana pari pasi ivhu haritozooneki paanenge akamerera.

Nzvimbo inorasirwa marara nevanhu vanogara munharaunda. Marara aya arikusanganisira mapepa anenge akabviswa zvinwiwa poitawo mabhodhoro aive nehwahwa. Poitawo zvakare zvimwe zvima pepa senge zvinopfekwa nevana semu napukeni. Pane zvakangosangana nezvimwe zvisingaori zvakaita sezvima purasitiki zvima pepa.

Midziyo yemagetsi inoshandiswa mumba kuita mabasa akasiyana. Pane firiji iripo ine ruvara rwesiriveri inoiswa chukafu kuti chisakurumidze kushata. Poitawo chitofu chitema chinoshandiswa kubikira pamusoro nemukati. Panewo chokuayinisa chiripo chine ruvara ruchena chine mupakato une ruvara rwebhuruu.

Chikwenzi chakamira zvakanaka chakapoteredzwa namatombo akaita mirwi nemavhu. Chikwenzi ichi chine tutanda twumwe turi kuenda nekumativi twumwe tuchienda mudenga. Uyewo pasi pacho pane mauswa aripo uye panogona kuwanikwa zvinhu zvakita seshiri nezvimwe zvichiwanikwa panzvimbo dzakadai.

Motikari dziri kufamba mumugwagwa unowanikwa mudhorobha dziri kufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara wakasvibira usina kana chikomba kuseri kwemota kune mudzimai akapfeka mbatya dzemazambiya akabata bheke ari kuratidza kuti ari kuda kudarika kuti aende kune rumwe rutivi motikari dzakanaka nokuti dzinobatsirawo vanhu kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe nzvimbo.

Nzvimbo inoitirwa mabasa aya akamira zvakanaka. Pane dzimba dzakavakwa dziri dzemudurikidzwa uyewo pane motokari chena iripo. Pane munhukadzi ari kufamba ari pedyo nechimwe chivako chiri kuonekwa zvitinha, uyewo pane miti yakamira yakareba yakasiyana. Kune rumwe rutivi kune umwe zvakare chivako chiriko chinoruvara ruchena chiri chomudurikidzwa.

Muti wakakomberedzwa netwuminzwa pamatanda awo. Tuminzwa utwu tupfupi asi twakatesvera. Hapana kana shizha ririkuoneka. Muti wakadayi hautemheki kana munhu achida kuti anoushandisa kuita huni dzekuvesesa moto.

Vanhu vari kufamba mumugwagwa. Mugwagwa uyu une nechekunze kwawo kwakatekenyuka uyewo pane zvitara zvakapfupfunyuka. Mumugwagwa mune mukadzi akabata machipisi anodyiwa navana vadiki kunyanya uyewo nemaputi nerimwe bepa jena. Akabereka mwana nejira rine ruvara rutsvuku noruchena.

Zvivana zvemuti zvakatemwa zvikaiswa pasi. Zvine ruvara rwegirini uyewo zvimwe zvidiki pane zvimwe. Zvimwe zvakatemwa kubva pane tumwe tumapazi uyewo zvimiti zvakadai zvinogona kuiswa nevana mumhino vakatokuvara.

Nzvimbo inowanikwa muguta ine motikari dzakamira dzakawanda. Dzimwe motikari dzakamira dzakateedza chivakwa chikuru chinotengeswa chikafu chakanyorwa zita pameso. Poitawo dzimwe dzakamira kurutivi rwekurudyi. Dzinogona kunge dzakanyanya kuwanda panzvimbo iyi nekuti ndipo padzinobvumidzwa kuti dzimiswe vanhu vosiya vabhadhara mari kune vanhu vekanzuru.

Muriva wemunzwa wakadyarwa zvakanaka uri pakaungana masora mamwe arikuoneka. Iwo une minzwa yakatesvera kumberi zvokuti vanhu havasviki pauri vachibata bata uyewo wakanaka nekuti unorarama kwenguva yakareba usina kuwana mvura.

Shavishavi rakamira riri rega . Rine mavara akangosiyana. Mamwe matema , mamwe e yero mamwe akada kucheneruka mamwe matsvuku. Chidumbu charo chirikuoneka. Uyewo tunyanga twakabuda nekamuromo nezvimaziso. Mashavishavi aneimwe nhanho yeupenyu hwavo yaanochinja kuita zvimakonye.

maruva akura achita zvekutandarara akazadza panzvimbo uyezvepamusoro pawo panerimwe ruva riri kuremberera rakatumbuka. Maruva aya kana paripasi anoita zveku anowandazvekuti chero ivhu rirpasi pasi paro ariwoneki. Anemashizha akanaka anoita senge ma purastiki munhu akababata.

Zvuma zvakagadzirwa zvikarembedzwa pachena kuti vanhu vatenge vagopfeka. Zvine ruvara rwe girinhi uyewo pane zvimwe zvine bhurauni. Zvakanaka nokuti zvinopfekwa nevanhu kadzi vachiita kuti zvienderane nembatya dzavo. Zviripapa ndezvekupfeka muhuro zvizhinji zvacho.

mabhanana akayibva akarembera mumuti. Pane arikuwonekwa aripazvitatanda zviviri akasvuka zvakanaka uye wo asati atemwa,.Mabhanana anodjiwa nevanhu zvakanyanya kusanganira vanha vadiki uye anotengeswamumisika

Nzvimbo ine zvimatombo nezvi uswa zvakamira zvinoyevedza. Matombo acho akarongeka achiti makuru ari kwawo pakati poita madiki uye pakati pemamwe matombo pane zvimiti zvinoita sezvakadyarwa nomunhu. Kumberi kwematombo kune mauswa netumwe twumatombo twakamira zvakanakawo kwazvo.

Chidziro chakavakwa nezvitina zvesimendi chine miti iri pedyo nacho. Pane imwe yakaguma pachiri chaipo zviri zvimaruva zvisina kunyanyoreba. Kwoitawo mumwe uri nechekure zvishoma une mashizha egirini uye une zvitombo nezvimapurasitiki zvakamwararika pasi.

Nzvimbo inowanikwa muguta muHarare mudhorobha, pane chiripo cheruvara rwebhuruu chakanamatidzwa mapepa akasiyana. Mapepa aya anenge achitaura pamusoro pevanhu vanoita zvekunamata uyewo kana vaimbi vanowanikwa munzvimbo, uyewo zvinenge zvichazoitika muguta mazuva mashoma anotevera. Kuseri kwechinhu chakaiswa mapepa kunewo zviriko zvivakwa zvirefu zvakasiyana koitawo motokari dzakamira.

Nyama yakabikwa zvakanaka yakapakurirwa mundiro yemuti uyewo ine muto urimo mukati wakatsvukira. Nhindi dzacho dzakakurawo zvakanaka uye pamusoro penyama iyi pakaiswa kamuriwo kane ruvara rwegirinhi kanoita kuti maziso afare kuona.

Motikari yakamira pamugwagwa ine ruvara rutema uyewo iri kuratidza kuti kumberi kune vanhu. Ine pokuvhurisa makoni uyewo ine zvokupukutisa mahwindo kana aenda tsvina zviri kuonekwa pafafitera. Kumberi kwayo nechokurutivi rokurudyi pane imba iripo yakavakwa.

Danda remuti rakachenyengudzwa rine mukati murikuratidza kucheneruka uyewo rakatemwa zvishoma kwouyawo kumberi kwaro kwakatemwawo zvekare zvinogona kunge ririkutemwa nemunhu achitora tuhuni twekuvesesa moto.

Nharaunda inogara vanhu ine dzimba dzakavakwa dzine matenga mapfupi zhinji dzacho asi pane dzimwe dzirikuoneka nekure dzine akati kwirirei iri pedyo ine mafafitera asina kuiswa zvimasimbi uyewo pane kamupanda kakasiiwa kekuti vanhu vanogona kugarapo vachitandara kana kuchipisa.

Vanhu vakazvipenda kumeso vachiita zvemutambo. Pane umwe akaisa pendi nhema kumeso kwake, akaisawo vhudzi rinoita seremunhukadzi mumusoro uyewo akazviisa pendi tsvuku pazasi pemaziso nepamhino. Pamberi pake pane dehenya remunhu akafa uyewo arikuita searikuda kuribata. Mumwe akasunga chidhuku uyewo akaisa chikunwe pamuromo.

Nzvimbo inowanikwa mudhorobha re Harare ine mota nezvimwe zvirikuoneka zvakawanda. Panechinhu chineruvara rwebhuruu chakanamatidzwa mapepa anotaura pamusoro pevaimbi uyewo zvema chechi zvichaitika nguva diki inotevera. Motokari dzakamirawo dziri pedyo naichocho kuratidza kuti inzvimbo yadzinobvumidzwa kumira kana varidzi vadzo vabhadhara mari kukanzuru.

Zimotokari ziguru rakamira pamberi pechivakwa chikuruwo. Iro rine ruvara rwebhuruu uyewo rine mazivhiri akawanda ari kumasure. Pane zisimbi riripowo zvakare rine ruvara rwebhuruu rine pamwe pakanyorwa manhamba. Uyewo nechekumberi kune masimbi mamwe ariko ari kuoneka uyezve pane zvitsvuku nezvimwe zvine zveyero nezvitema.

Vanhu varikutamba mutambo we cricket munhandare inowanikwa muguta reHarare muZimbabwe. Pane mumwe akapfeka hembe ine ruvara rwegirinhi kumusoro ine zvimwe zvitema nemujibha mutema. Poitawo mumwe akapfeka hembe ine ruvara rwe yero akapfekawo neheti pamusoro arikuratidza kuti arova bhora.

Nzvimbo inezvinhu zvekutengesa zvakawanda zvakavharirwa mumakadhibhokisi makuru. Pane vanhu vaviri vakafuga sambureni varikunyatsooneka. Uyewo zvinhu zvirimumakadhibhokisi izvi zvinhu zvinogona kunge zvakarongedzwa zvichazobuditswa kana varidzi vacho vauya vaakuzvitengesa. Pane mabhasikiti maviri arikuonekawo zvakare.

Chikwangwani chiri mudhuze nemumugwagwa chakanyorwa zita renzvimbo. Pakaiswa kunzi Dhabuka uye pane chinhu chinoratidza kuti Dhabuka yacho inowanikwa nechekumberi. Kune zvitima zvirikufamba kumberi kwacho zvirikuoneka. Uye paseri pechikwangwari pane imba iripo yakavakwa nemazen'e. Pane zvigubhu zviripo zvakarongedzwa , mukati zvakavharirwa muruzhowa rwe fenzi.

Vanhu varimuchimota vakaunganirwa nevanhu, vane zvavarikutaura uyewo vane zvekutaurisa, vakapfeka mbatya chena, vanhu vakavaunganira vanhurume nevanhukadzi, varikuuyanyooneka vanhurume uyewo vazhinji vacho vakapfeka ngowani kuti vasanzwe zuva uyewo pana mai vakabereka mwana varipowo vakateerera.

Nzvimbo inotengesa matombo pamakuva pevadikani vanenge vashaya. Akasiyana , mamwe ane zvakara.

Vanhu vakawaridza zvinhu zvavo zvekutengesa pedyo nechidziro chechitoro. Vakaisa masaga nezvimwe zvakagara pamusoro pema kadhibhokisi vachizvitengesa. Vakadzi Vakagara vakaita mutsetse uye vamwe vakasunga madhuku vamwewo ndovakapfeka nguwani kuti vasanzwe kupisa kwezuva. Zvavanoita izvi zvakanaka nokuti vanoraramisa mhuri dzavo.

Hari yekubikira yakagadzikwa pasi yakaumbwa nemamvu aneruvara rwebhurauni uye ine mugoti mukati. Ikuratidza kuti mukati munezvinhu asi hazvisi kuonekwa. Hari kana dzikabikiswa zvinhu padzinobata moto dzinoramba dzingokwata nyangwe huni dzirishoma sei.

Nzvimbo ine miti yakanaka. Mashizha ayo akasvibira, uyewo imwe yakatorembera ichiyenda neche pamusoro peimwe. Uyewo inoratidza kuti pairi pamwe panotonetsa kupinda munhu, saka panogona kuwanikwa tumhuka. Zvakarewo pane pamwe pane mauswa machena arikuoneka panoratidza kuti pane kanzira karipo.

Motokari dzakapakwa kumapeto kwechivako uyewo vanhu vari kufamba mumugwagwa unowanikwa mudhorobha reHarare. Pane munhurume akatakura zvidhori zvaari kutengesa zviviri pane chimwe chepingi. Koitawo kuruboshwe kune motikari dzakaita mutsara. Dzinoshandiswa kumhanyisa vanhu vanenge vakusiiwa nenguva vachida kuenda kuzvipatara kana kunokwira ndege kana kuendawo kumwe kunenge kune zvavari kuchimhanyira.

Vanhu vari muchitoro chinotengeswa zvakasiyana siyana. Pane zvimwe mbatya dzevana dzirikuoneka dzakatopfekwa nezvidhori. Poitawo tushangu tudiki tutsvuku netumwe tuchena. Pane munhukadzi akatobata imwe mbatya yaari kuona uyewo kune mumwewo arikumberi kapfeka hembe ye yero arikuonawo zvinhu zvakaiswa kumadziro.

Musika wekutengesera zvinhu zvekudya wakavakwa pamberi pechitoro. Panemunhu akagarapo akaisa miriwo yake yakasiyana inosanganisira makabheji mahanyanisi nezvimwewo zvakaunganidzwa uye wakavakwa namatanda ukazoiswa maplastic pamusoro kuitira zuva kumunhu anogarapo uye chikafu

Tumisika twakagadzirwa nezvitanda nemazenge kuti vanhu vawane pekutenga. Twakamira twakaita mudhadhadha. Uyewo pakarongedzwa zvinhu zvinosanganisira zvinochengeterwa zvinwiwa kuti zvirege kupisa. Pane munhukadzi anotori mune chimwe chimusika ari kuratidza kuti ari kuda kutotengeserawo munhu ari kutengesa ayizikirimuzve. Uyuwo ane chingoro cheayizikirimu akapfeka hovhorosi uye akapfeka heti tsvuku.

Motikari yaka miswa iri yega ine ruvara rutema runoita kaku penya. Uyewo mafafitera ayo aka kura. Pane muti uri kutooneka pama fafitera ipapo mubvuri wawo. Uyewo iri pedyo nechidziro chemba icho chine maruva ari pedyo nacho.

Hove dzakawanda dzakaunganidzwa dzine ruvara rwe sirivheri hwakaita kakusvibira uye dzine muromo wakaita kakutesvera dzakavhura maziso. Dzoratidza kuti dzakaiswa apa kuti dzigozogadzirwa dzotengeswa. Hove chikafu chakanaka chinodyiwa nevanhu chisinga netsi kugaya mudumbu nekuti hadzina mafuta akawanda.

Garwe riri kubuda mumvura marinogara.

Vanhu vari munhandare vari kumhanya. Nhandare yakaiswa mitsara michena. Uye varikumhanya vakawanda . Pane mumwe arikuratidza kuti akasiya vamwe vose akapfeka zveyero nechikabudura che girinhi. Panevamwewo varikumhanya vachimutevera vachida kuti vamusiye. Kunotori kumakwikwi.

Nzvimbo yakaunganidzwa huni dzakawanda dzinotengeserwa vamwe vanenge vachida kudzishandisa. Padhuze nenzvimbo iyi pane purasitiki riripo rakamira. Zvinogona kuti mupurasitiki umu ndimo munogara munhu anenge achichengetedza huni achida kuti asatsve nezuva. Huni dzakakosha kushandisa nokuti dzinobatsira kuti magetsi asapere. Asiwo huni padzinenge dzatemhwa dzinoda kuti múmwe muti usiye wadyarwa kuti dzisapere miti.

Pane maruva ebhru aripasi, koita ghurawo rebhurauni rine simbi pakati nechigaro chemapuranga chiripowo chebhurauni.

Motikari yakamira mumugwagwa. Ine ruvara rutema uyeo yakaita mafafitera akavharika asingaoneki. Kumberi kwayo kune zvivako zviriko zvine vanhu varikutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira munhu wechi aisikirimu uyezve pane vanhu varipedyo nemunhu wechi aisikirimu iyeye.

Dombo rakaita ruware rine pakafara pekuti munhu anogona kutogara kana kurara kana kumira ipapo kana achida kutorwa mufananidzo asi pakati peruware apa pakatsemuka nepakati mvura inopinda ipapo ichiramba yakajenga ndiyo inenge ichiita kuti dombo rirambe richitsemuka kudai.

Mitsvairo yemhando dzakasiyana yakaunganidzwa kuti itengeswe. Pane imwe inotsvairiswa mumba kwoita imwe yekutsvairisa panze. Yekutsvairisa panze yakarongwa yakaiswa nechekumberi uye ine tutanda twakasimba. Yemumba yakasungwa nemarekeni matema uyewo inenge yakaita kakutepukira.

Maruva emutsanga akamira akasangana nehuswa . Mitsanga yakareba uye ine ruvara rwakasvibira. Poitawo húmwe huswa huripo hwakaita kakuona. Pane matombo aripasi uye pane zvimwe zvinenge zvimapepa zviripo. Pane kanzira kanofamba vanhu netsoka.

Vanhu varikufamba mudhorobha rinowanikwa muHarare. Pane madzimai akabereka vana, uye varikufamba varipedyo nechimwe chakagadzirwa kuti vanhu vafambe icho chakaiswa zvitanda nezvimwewo zvadaro. Pedyo nepavarikufamba pane zvimapepa zvirikuoneka. Kumberi kwavo kune vamwe vanhu varikufamba zvakare .

Mombe dzirikufura dzakawanda pane dzimwe dzine ruvara rutema poita dzimwe ruvara rwebhurauni . Uyewo dzimwe dzine mavara akakavana . Mahuswa adziri kudya akasvibira asi mamwe akuenda achioma. Mombe dzakakosha muZimbabwe nekuti dzinoshandiswa pakurima ,uyewo pakuroora zvakare dzinouraiwa dzodyiwa nyama .

Nzvimbo yakaunganidzwa mavhiri nezvimwe zvekutengeswa. Mavhiri akawanda uye akadurikidzana. Koitawo zvigubhu zvakawanda zvinogona kushandiswa kuisira mvura zvimwe zvikuru zvimwe zvidiki. Uyewo chimwe chichena chakakomberedzwa nemasimbi. Zvinhu izvi zvakanaka pazviri nokuti vanhu vanouya vachiona kuti vangatenge zvipi vachienzanisa nekumwe kwavanenge vachiziva.

Muti wakamera pakati pematombo. Kurudyi kune zidombo ziguru kuruboshwe koita dombo diki uye mashizha emuti akapfumvutira zvakanaka. Dombo rakakura zvekutoguma muti kurutivi rwokurudyi. Kurutivi rwekuruboshwe kune kamwe zvakare katombo kariko kanotevera rimwe. Koitawo mamwe matombo ari pazasi ane zvichena pamusoro.

Chidziro chakakomberedza chimwe chidziro. Mukati mune chidziro chirimo chezvidhina uyewo chine mamaburi pakati. Chakakomberedzwa nechidziro chemasimbi matema ayo ari kubva nechekumusoro achingoenda nechekumberi. Chidziro chiri mukati chkanaka, chiri kunze chipfupi pane chiri mukati.

Mabhazi akamira pekuti vanhu vakwire. Maviri akatevedzana. Pane rimwe rine zvichena nezvimwe zvepepuri poita rimwe rinenzvitsvuku nezvichena nezvimwe zvakaita kirimu. Kufamba nemabhazi kwakanaka nekuti vanhu hanyanyi kubirwa uyewo vanhu havabiwi kana varimo. Uyewo mabhazi kwakatichipeyi kudarika kufamba nedzimotokari.

Nzvimbo yakarongedzwa zvinhu zvakawanda zvekutengeswa. Pane mbatya dzakarembedzwa pachitanda chakareba chinenge chisimbi. Uyewo pane munhurume nemunhukadzi varikufamba, murume akaisa chivharadzihwa pamuromo. Kune vamwewo varikutengesa zvinhu zvavo vari nechekurudivi kwerudyi.

Nzou nemvuu dziri kufura, mvuu dzakawanda zvikuru uye pane dzimwe dzichiri diki. Poitawo nzou mbiri, imwe yakamira kwayo imwe kwayo. Kuseri kwenzou nemvuu kwakanaka zvikuru kune makomo akamira ane ruvara rwe bhuruu.

Nzvimbo inevanhu varikufamba nemota dzakamira. Pakamira mota mbiri nhema nechena. Poitawo vanhu vakamira, mumwe aripedyo nemuti uye aripedyo nechivako. Koita vamwe vakatopinda muzvivako varikufamba vakabata mabheki avo. Mumwe ari pedyo nemotikari dzakamira.

Chidziro chezvidhina chakamira zvakanaka. Chine pamwe pane masimbi uyewo chakaiswa zvidhinha zvimwe zvinenge zvitsvuku zvimwe zvichiita sezvichena. Chakanakawo uye chine miti irikuoneka kubva mukati imwe ichibudikira pamusoro pacho nechekunze.

Mbaura yakamira pamatombo. Yakagadzirwa nezvinhu zvemasimbi uye mazen'e. Yamamira ichiratidza kuti mukati mayo makatomboshandiswa. Inogona kuiswa marasha vanhu vachida kugadzika mapoto ipapo kuti vabike. Kana kuti vanhu vanogona kuisa marasha vachida kugocha nyama pamusoro. Mukati mayo mune zvigutswa zvefodya zvakandwa imomo.

Munhu akarongedza zvinhu zvake zvekutengesa, aripedyo nechitoro, uyewo mugwagwa unofamba motikari nevanhu. Akagara akaitarisa zvinhu zvake uye zvakarongedzwa pazvimakadhibhikisi. Ivowo vakagarawo pazvimakadhibhokisi uye zvinhu izvi zvinosanganisa zvihwitsi nezvimwe zvakadaro. Pazviri panhu pekuti zvinonhongwa nhongwa nekuti panopfuura nevanhu vakawanda.

Chikafu chekudya chakagadzikwa pasi. Pane chimwe chechingwa chine masochisi nezvimwe zvisupu zvirimo mukati nembatatisi. Pasaidhi pane kokokora iri mugaba ine ruvara rutsvuku yakanyorwa nezvichena. Chikafu chakadai chinonaka kudya uye chinovaka muviri.

Churu chemujuru chakamira panzvimbo inemauswa netukwenzi. Tumauswa netukwenzi zvirikuratidza kuti zvirikuda kuvharwa nemujuru asi zviri kuonekera hazvo zvishoma. Mujuru unogara mukati uchichengeta vana vawo nezvimwewo zvakadaro.

Vanhu vakamira vakapfeka mbatya dzechechi dzakasiyana dzechiKatorike. Pane vamwe vakapfeka zvine bhuruu veHosi, poita vakapfeka zvitsvuku veMoyo Musande, chita. Pane vamwewo vakapfeka zvitema, varume vanoratidza kuti mafata. Uyewo pane vamwe vakapfeka mbatya dzinopfekwa semayunifomu ekuchechi asina chita chakamiririra. Pane munhurume akapfekawo bhanire anoratidza kuti ndewe kwababa Josefa.

Muti wakakura wakareberera pamusoro pechirugwi, unemashizha akasvibira uye mamwe acho arikutoguma pane chirugwi. Chirugwi ichi chakagadzirwa nefenzi uyewo chine matanda aripo nezvimapepa zvitema zviripo zvakaiswa kuvharira mvura inonaya.

Nzvimbo ine mota dzakamira mbiri. Pane imwe kombi yakamirawo ineruvara ruchena. Poitawo zigonyeti rine musoro ririkupinda ipapo. Pane zvakavakwa zviripo zvinotengesera vanhu zvikafu nezvimwe zvekuti vanhu vanogadzirirwa musoro nezvakadai. Pane chimwe chimwe chete chakaiswa mapepa anotaura pamusoro pevanhu vanoita zvekudzidzisa vana vechikoro.

Zvipfeko zvakasiyana zvakarongedzwa kuti zvitengeswe. Pane mbatya dziripo dzemhando dzakasiyana uyewo pane mukadzi akakotama aripo. Panewo pamwe pakaiswa bhutsu dzakaungana dzakaiswa pachitafura dzemhando dzakasiyanawo . Pane chena nedzimwe nhema.

Chikafu chakabikwa zvakanaka chikapakurwa. Pane mupunga uripo kwoita madomasi kwoitawo michero imwe iripo yakasanganawo. Uyewo chakadirwa tunhu tune ruvara rwegirini pamusoro kuti chinyatsoyevedza kutarisa. Chikafu chakadai chakanaka nokuti munhu akadya anombotora nguva asati anzwa nenzara zvakare.

Nzvimbo ine maruva akamira zvakanaka. Kune chidziro chiri kurutivi rwekurudyi pochiita maruva eminzwa aripo. Minzwa yacho haisi pese yakangotesvera kumuromo. Pane mamwezve maruva akagara pamusoro pechitombo aripo ane mavara egirini namachena uyewo pane zvitinha nemasora zvakangomira zvakanaka nechikwenzi chakapfumvudzira.

Muruva wakamira wakasangana neimwe miti irikumashure. Iwo unetumashizha twakareba turi twegirinhi uye unetutanda turipo. Panemruva akabuda ipapo akatarisa pasi uyewo akaita kakurembera. Muti uyu unoratidza kuti unowana mvura uye nechikafu chakakwana.

Chinhu chekudyarira maruva chakaitwa netenhedzi uye panovanikwa danda rinomira rakaiswa mureza pane maruva aripo akasiyana mamwe acho akamira ari ega uyewo amwe acho ndoanenge tutanda manemuheji huripo wakachekererwa zvakanaka kwakaita sechibhora uyewo pane Mota chena iri pedyo ne nzvimbo iyi

Vanhu varikufamba pamugwagwa unowanikwa munzvimbo yeguta reHarare. Mugwagwa uyu wakapamhamha zvikuru uye unemota dzinobva kumativi mana ese. Panerori ririkufamba pamugwagwa uyu jena rinezvinhu zvarakatakuya uye, rinemunhu arikumasure. Poitawo kamota kadiki kanogona kunge kachishikashika katsvuku. Nechekurudyi kune dzimwe mota dzakamira nekuti paneraiti rinoudza vatyairi nevanhu kuti vofamba sei. Paneumwe munhu murefu arikuda kutokirosa mugwagwa uyu.

Chivakwa chakareba zvikuru chinowanikwa muguta reHarare mudhorobha. Chine ruvara rweburauni uye chakavakwa nezvidhinha uyewo chine makamuri akareba akawanda achiyenda kumusoro chine mahofisi akawanda mamwe akatovhurwa mafafitera uyewo chinobatsira vanhu vanenge vachiita mabasa kuti vawanewo pekushandira mudhorobha.

Mahanyanisi akadzvarwa. Mahanyanisi akadzvarwa akamira rumwe runwe. Paari pana matombo nezvimwe zvakadaro. Uyewo arikuratidza kuti arikukura hawo así haana kunyasto ita girinhi inofadza. Pane mamwe arikutooneka tuma bhora twepasi turi kukura.